kano kametsi katima khundulo khubona bikiingi bikenya bileeyi biri ibonekhana kametsi kano khekama khulukingi inyuma kametsi kano khekafumukha ni kamaani ela ligulu lyamiliile lyakwalalile bulayi.

Shino shibila shebisala sibonekha shili khutsinji'nji angaki ne andulo e'tsinji'nji tsino waliwo lukooba baramo boona kumukhosi ela bisaala byairunga khwonyene khwonyene.

Khano bakhokesa bipila byekametsi bili bitaru bipila bino babidikile kwidigiyi bimile khubunyasi ne bibonekhana mbamo khametsi ta eeh

Shino shibonekha shifo she bakyukyungilamo kumuyekhe bakurere khwitandarwa oba khu khatimba nga niyo barusamo kamabaale.

Ano bakhwokesa imishye weshishombekhe she lisayilo lisayilo lino libonekha abe lye bakristayo, imishye bakhwokesa ligulu lyamilile lyakwalalile lekha.

bano babaana bengana umulala warekule ikali ili asi ukundi wahambile uwashewe ikali waboyeleho ibutu wabona nibutu bakyimisile asi shibonehana betsile hulutsi

Bano khe babonekha khebabumba shikopo umusani mutwela nuwashe handulo babonekha bayikha bulayi bino byekhubumba hatye hakhubonekhele khesi bakhola habakhile lukali

khwabona mayi yuno wasangalile nibabana bewe bafiti babili mutwela weyabulemo tsingubo ni bengasi bandi babili umulala nga na yeya hango hewe

Khekhubona shirimba hakari kheshirimba bona khuliwo shisawe shekiminyawo ne khumuko khumunyeletsi buliwo khumukosi kwekamani tsimotokha bitima biramile byosi khebibira ni babandu banikhile tsinjendo tsawe hatayi waliwo bibyombakhe byokesa bye buyinga shino shibonekha shirimba shekamani

Ano khuli khubona sibumbitsi she basoleli bekhale khulyato akari e'kametsi kametsi kano khubonekha kamayengo! bonekhana basoleli bano ba yiyika bye khuyeta ba'bantu mu biyangafu bye khumetsi.

lino likukye lyekhale mushibila bisela byatsile libonekhana balipa sifaani shino nga lyaungile ne shibila shino shibonekhana shiri atsye abe atsile khuba shafusasa lukali inyuma weshibila shino okesa shishilima shikali.

Khwabona umwana yuno wesinde etyukhike khumurwe khagenda hatse hatsile khabonekhana khachelewele khajenda atsengo wawe

tsino tsisolo tsemukewa batsilanga tsitsebura tsilikho bipala bimali ni biwanga mwimoka ibulafu ibonekha kumumu kwasiile lukali ne ataayi aliwo lufumbetsi lubonekha kumumu kumukali lukali.

shino shibila shibonekha she bisaala babyala busa akari eshibila shino khwabona bibyombakhe bibili ni kumukhosi kubirira akari kumufukukhe atayi khubonawo khakingi lukingi luno lulikho likenya aambi ni shibila shino.

Shino shokesa umundu wa'ambile kamayemba mung'ono kamabalule! kamayembaa kano kali musawu abe hehehe kokesa kayoma bulayi ate ka'angala.

khano khubona umusoleli wesinde apiringisa ikaali asutile bitomola bye khametsi inyuma we kaali yino ibonekhana umwana we khana nuwoshe handulo nga ne basukumilila uwoshewe

Iyino ikisi yimikile mushibila. Shibila shino shili she bunyasi ubwimpi gumumu nga gwadibuka, anze abonekana amilile. Kuntulo kwe bunyasi buno kubonekana shitsaka adani.

Ano ango womundu, ango wene akhusimbe! andulo e ango ano waliwo lusukhu lwe kamatoore atayi, wabawo khasisilo, kamatoore nako kabonekha kamasimbe!

ari tsino hwabona tsibandere tsetsinoti tsekamapesa kekimitwalo kirano-kirano kyayuganda tsino tsinoti tsino tsokesa buyindifu tsinoti tsino huliho kamakuche tsibandere tsili tsine tsonyene

Bakhwokesa italangi yabokholele tsimoni akari ebisala, ela atse nga kumumu khakwaburukha amilile lekha, italangi yino ili iye buwangafu naabi, nga yawambile khu mundu.

ari yuno abonekha ahola mubyekamasanyalazi umusani mutwela kyimilimu kyewe kyibonekha hawakala shishuma ela arambisa shekamasanyalazi

khari khano khulikhubona hibwombakhe bino khano basubulilawo khabonekha asu akulisawo soda khwabone zikureti tsilimo tsichupa tsa soda ni khaburangisi bapangile tsibutu bitomolo bye khametsi ni bumotokha bwimisile bona

ari sifo sino sitekwa khuba she kumukhosi kwamalisa, akhundu ano abonekhana aliwo byebusubuzi, aliwo babandu, umusakhulu mudwela iburangisi ne basoleli babibli ukundi emele imukonko.

Kano kamapesa ka'Uganda, bakhwokesa tsi'noti tsi'khali ndwela ta. Khulikho lu'noti lwe'kumutwalo, lwo'silingi lu'kumi, lwo'silingi kimitwalo ki'bili, lwo'silingi nkumitano, Kamapesa kaano, kamililile bulayi!

Ano khwabona lilisayilo mulimo babandu be'khale ibwyeni iliyo kumusalaba ni babulizi, ele shokesa bali mukhwisaya, bewombekhele, balala be'mile

ari ahano bahokesa kumuhosi andulo yekumuhosi kuno aliho ishombahe shayelo bandu bebitimisa byebitima byabodaboda behale hutsi pikipiki tsawe kumuhosi kuno kuliho andulo isi kukundi kuwetela nga ne kunina kwamaramu mungaki likulu lyakwaralile

Lino libonekha likukye lyekhale lyetungelesile a'kari eshibila andulo e'likukye lino liangafu aliwo shibila kumusiru kwarura kwe kamani.

Ino ibonekha istage ye babandu ba boda-boda khwabona basoleli bikhale khutsi pichipichi tsawe handulo waliwo mobile money ni khumukdosi kubira imotokha

Ikhwokesa inyanza i'ye kametsi akari aliwo bunyasi bwatembelela akari, bwayitungelesa, abandu bano babili bali khulyato mutwela ali khumwata khatimba, ukundi kha loba tsi'ngeni mumetsi kene.

Tsino tsikhisi tsebungile akhundu khulukyewa bona andulo esitsakha kumumu nga ne kwaburukha tsemile bulayi busa tsebusile musifa sitwela tsindala nga ni tsaya.

umusololi yuno alikhumukhosi ni lituli lye tsikhafu tsingali abonekha alikhu alikhuliyila khumayilo ataayi bibyombakhe bili bibili nabyo bikali busa nga nayila tsikhafu tsino mumayilo ndikhubona nga lilimusibiila.

Khuno khuli khubona khumukhosi andulo sishombekhe shilikho bashiwakha irangi iye yellow ne biwandikho angaki andulo, khumukongo khulikho lukingi lulikho ne bibyombekhe byayirunga! shokesanisa sirimba she kamani.

iya hehubona babaana bengana ni besinde bemile andulo wekumuhosi ni andulo we shitsaha mwiyangilo basangalile balaala hebatseha ela basangalile leha

Shino shogesa agati we shilimba, agati ano aliwo abantu mu zinzila izikali ndwena da ee ne mushifananyi shino shitekwa kuba shogesa bona kungaji kwenzu ela anze agwalalile bulayi . Abantu balikukola jimilimo gyawe.

Shifa sino shokesa sirimba, bibyombekha bili khutwela khutwela, akari we bibyombekha bino mulimo kimikhosi ni bitima, atsye, asili kumuusi.

ano khuli khakhuboona lulutsi lutima khumabaale lubonekha lwamila alukingi anduulo e'lulutsi luno khulikho bubiila kumusimbe ni bisaala.

Khwabona lulitsi lubirira agari wesibila khumakenya bisala byarura! bisala bino byarurira khutwela bibimbi ni bileyi ulutsi lwene luno lutima khukhwama khulukingi, lwitsa ne lufubetsi.